Mbenyinfo na mbesiafo wɔ bea hɔ. Pata si hɔn do. Mbesiafo no bɔ duukuu. Mbesiafo no bi kita mba. Efuw wɔ hɔ, apon wɔ hɔ. Binom kita akyerɛwdua wɔrekyerɛw wɔ po no do.

Agyinamoa wɔ dan mu hɔ. Pono wɔ dan no mu. Ngua wɔ dan no mu. Mpa wɔ dan no mu. Nneɛma sisi pon no do. Agyinamoa no yɛ tuntum.

Nkonnwa sisi hɔ ɛpono si hɔ nhwiren wɔ dan ne mu nhwiren si ɛpono no do booku gu ɛpono no do fom wɔ yɛ fofoɔ.

Lɔɔre kwan da hɔ. Nnipa binom ɔrekɔ. Kaa nenam hɔ a wɔyɛ hun. Adan wɔhɔ, adan no bi yɛ tenten. Kyinne wɔ hɔ, nipa no bi tena hɔ.

Mbesiafo anan gyina hɔ. Nyimpa ebien twer adze. Nyimpa ebien ntwre adze. Wokita adze wɔ hɔn nsamu. Hɔn nyinaa wɔhyɛ mpaboa. Famu hɔ nyɛ ndɛte. Hɔn atar no fufuw wɔ mu.

Afuw wɔ famu hɔ. Nnyimpa ebaasa gyina hɔ. Nyimpa ebaasa no wɔregugu nsuo no a ɔwɔ fam no do nsuo. Nyimpa ebaasa yi nyinaa hyɛ ntar, na ntar no si hɔn tir do kosi hɔn anan ase.

Aborɔfo wɔ guom. Ebinom gyinagyina hɔ, ebinom hyɛ kyɛw. Nnam no wɔ fam wɔ hɔ. Nnam no yɛ bebiree. Kyim wɔ hɔ . Fam hɔ baabi nso afɔ. Na ebinom nso wɔrekɔ. Ebinom wɔn tiri wɔ fam. Ebinom nso wɔretɔ adze.

Nyimpa beberee wɔ hɔ. Beberee no ara gyinagyina hɔ. Obi, adze kata n’ano. Binom hɔn tsir ayɛ hyɛnn, binom nhwi wɔ hɔn tsir do. Binom hɔn atar yɛ fufuw, binom hɔn atar yɛ tuntum, binom so hyɛ batakari.

Ngua beberee wɔ dan no mu. Nyimpa beberee nso wɔ hɔ. Nyimpa beberee tsena hɔ hɔ. Ngua bi wɔ hɔ a nyimpa ntsena mu, na nyimpa no tsena pon ekyir. Pon yi yɛ tuntum. Ndzɛmba gugu pon no do.

Nyimpa beberee wɔ hɔ, na beberee no ara gyina hɔ, obi robɔ fam. N’atar yɛ fufuw, hɔn nyina wɔhyɛ atar, obi ama egua do, egua no bi da fam, obi kitsa flaage, nyimpa ne bi hɔn ekyir rehwɛ hɔn ekyir. Obi nso kitsa camera.

Pon si hɔ, pon no do yɛ ahwehwɛ, famu hɔ yɛ fɛ, egua si hɔ, egua no foam wɔ mu. Pon bi si hɔ tsentsenntsen. Buukuu hyehyɛ beebi wɔ hɔ a buukuu nnhyehyɛ hɔ.

Nyimpa bi a ɔahyehyɛ noho tsena pɔnkɔ do. Pɔnkɔ no nso ɔahyehyɛ no. Nyimpa binom nso kita aadze wɔ hɔn nsamu. Nyimpa beberee no ara na wɔwɔ hɔ. Efuw hɔ hɔ, adan nso wɔ hɔ. Sebɔ nso wɔ hɔ.

Ndua sisi hɔ, yan si hɔ, yan no yɛ fufu, nnɛte wɔ fɔm hɔ, mmɔframa bebree tentena fɔm hɔ. Wɔretwerɔ adze, kyekyerɛni bi gyina mmɔframa no wɔn anim.

Nnyimpa anan wɔ dan no mu. Nnypa ebaasa gyina faa kor. Nnyimpa kor nso ɔrekɔ. Nnyimpa kor tena hɔ, mbesiafo abien nso gyina dza ɔtena hɔ no nkyɛn. Dza ɔtena hɔ no kyɛ adze wɔ ne nsa. Fam hɔ yɛ fufuw. Na ndzema bebree nso si dza ɔtena hɔ no n'enyim.

Nnipa bebree wɔ baabi, nnoteɛ wɔ fɔm hɔ. Nnipa no bi abue wɔn ano, ɛbi mo kita hankakyif, obi mo wɔn tiri wɔ soro, obi wɔn tiri wɔ ase.

Ɛpono si hɔ, agua si hɔ, nhwiren fɛɛfɛw bi si fɔm hɔ. Nhwiren bi si ɛpono no do. Fɔm hɔ yɛ fɛw, ade sɛn banho hɔ.

Kanea wɔ dan ne mu, nhyiren beberee nso wɔ dan ne mu, ngua beberee wɔ dan ne mu, pon wɔ dan ne mu, ndzɛmba gugu egua no mu, ndzɛmba gugu pon no do.

Nnipa bebree gyina hɔ, ɔhyɛ ntaade, obi hyɛ asraafo wɔn ataade. Na wɔn nyinaa wa amema wɔn nsa do. Fɔm hɔ yɛ tuntum, ɔgyina asraafo wɔn hyɛn bi do, hyɛn asɛe, hyɛn no ho nyinaa ayɛ tuntum.

Pon si hɔ. Ndzɛmba gu pon no do. Baage si hɔ. Nhyiren wɔ hɔ. Ngua wɔ hɔ. Nyimpa wɔ hɔ. Nyimpa no mboframba. Kor tsena ayarfo kaal mu. Obiara n'enyiwa tsim dza ɔreyɛ do.

Nyimpa bebree wɔ bea a wodzi agor wɔ. Nyimpa ebaasa nhyɛ atar. Binom tenatena hɔ. Ebinom gyinagyina hɔ. Ban kakraka bi si nyimpa kor n'enyim.

Mbesiafo bebere resaw, na wɔabɔ hɔn mu adze. Hɔn nsa nso wɔ fam. Wɔba duukuu. Duuku no bi yɛ fufuw. Hɔn nyinaa wɔhyɛ atar na famu hɔ no yɛ ndɛte. Pon si hɔ. Binom nso tsena hɔ, na binom nso wɔrehwɛ dza mbesiafo no wɔreyɛ.

Aberewa bi gyina hɔ. Aberewa no hyɛ atar. Tam si n'ase. Okita adze wɔ ne nsau. Aberewa no bɔ duukuu. Benyin bi gyina hɔ, na benyim bi nso tsena hɔ. Obi hyɛ batakari. Famu hɔ yɛ ndɛte.

Dan wɔ hɔ, efuw wɔ hɔ, nyimpa beberee wɔ hɔ. Nyimpa ne bi abɔ hɔn mu adze, famu hɔ yɛ dɛtse, famu yɛ nwura, nkyɛnse sisi famu hɔ, koropɔɔtse si hɔ, kyɛnse si koropɔɔtse no do.

Ebusua a wɔyɛ nyimpa ebaasa wɔ dan mu. Benyin kor, besia kor, na abofraba kor. Bag sisi hɔn enyim. Kor tsena hɔ kor gyina hɔ. Kor nso ebu ntwɛr.

Wimuhyɛn si hɔ. Nnipa bebree rokɔ ho, nnipa ne bi bɔ bag, fam hɔ yɛ fɛw, na akyerɛw wɔ fam hɔ. Aborɔfo wɔ mu na Abibifo nso wɔ mu. Wi mu yɛ fɛw, wi mu bi yɛ fufuw.

Baage si obi n’enyim, nyimpa gyinagyina hɔ, nyimpa kita adze. Baage bɔ obi n’ekyir. Beebi yɛ fufuw, beebi so yɛ tuntum.

Egua wɔ dan no mu, famu hɔ yɛ taabow. Pon si dan mu hɔ, nhyiren wɔ dan mu hɔ, tokura no yɛ ahwehwɛ, sebɔ fam ban ho wɔ.

Enipa bebree ɛwɔ hɔ. Mmasiwafoɔ ɛwɔ hɔ. Mpanimfoɔ ɛwɔ hɔ. Mmasiwafoɔ no abue wɔn ano. Mpanimfoɔ no nso abue wɔn ano. Nipa bebree ama wɔn nsa so. Obi kita fon, obi kita flaage. Obi nso ama ne nsa so a ɔrenkita hwee.

Nyimpa bebree wɔ beae a wɔko hɔ, na nyimpa ebien gyina hɔ a wɔreko. Wɔn nyinaa wɔhyɛ atar. Obi nso tena hɔ a ne nan tuatua hɔ. Wɔn a wɔreko no hyɛ adze wɔ wɔn tsir mu. Wɔn a wogyin hɔ no nso wɔhyɛ moaboa. Wɔn a wɔreko no nso hyɛ mpaboa.

Wɔakyer abowa ma okitsa nsamu, nyimpa beberee na wɔwɔ hɔ. nyimpa no bi dze adze abɔ hɔn tsir. Adze ɔbɔ hɔn tsir no bi yɛ fufuw, efuw wɔ hɔ, dua si hɔ, dua so kita nkorɔfo no hɔn nsamu.

Nyimpa anan gyina hɔ. Ebaasa yɛ mpenyinfo, kor yɛ penyin. Na wɔretwa mfoyin. Kor na ɔretwa mfonyin. Nyimpa kor bi nso fir ase hɔ no reba. Nsu wɔ hɔ. Hyɛnba wɔ hɔ.

Anwea wɔ fam hɔ. Nyimpa bebiree wɔ hɔ, efuu wɔ hɔ, nkube si hɔ. Nyimpa no bi hyɛ ataare, nyimpa no bi nhyɛ ataare. Obinom tena anwea no mu. Mpa si hɔ, na nsu nso wɔ hɔ.

Bubuafo te hwiil mu. Wɔnam bia a wɔ m'akyi wɔ. Ebi mo kuta Gana flaag. Wɔn ataare no fufuw ɛwɔmu. Mmesiafo nso ɛka ho. na mmeyifo nso ka ho.

Obi hyɛ ataare mimin. Na fufuw wo mu. Abofra b bi nso hyɛ sukuu ataare. Tikya bi ɔre kyerɛ adzi. Ɔyɛ benyini. bofra ba koro butuw fɔm. nnɔte wɔ fɔm hɔ. Obia hyɛ mpaboa.

Mbesiafo ebien reyɛ edziban. Wɔhyɛ ntar. Obiara bɔ duukuu. Kyɛnse si koropɔɔto do. Kyɛnse no yɛ bebree. Maame kor renu edziban no mu wɔ egya no do. Nnam wɔ kyɛnse mu si hɔ.

Nhɛmma ebien si nsu no do. Nsu wɔ hɔ. Afuw wɔ hɔ. Nkube sisi hɔ. Nyimpa tena nhɛma no mu a wɔrekɔ. Wɔde nhɛmma no rotu mmirka. Nyimpa kor gyina nsu no mu. Ɔrepia nhɛmma no. ebinom hyɛ atar kɔkɔɔ, ebinom hyɛ atar akokɔ angua.

Nnipa bebree wɔ bea hɔ, fɔm hɔ yɛ fufuo. Nnipa no bi fira ɛtam fufuo, nnipa bi nso hyɛ ataade tuntum. Kyiniiɛ sisi wɔn do, ade tuntum bi si hɔ, dan wɔ hɔ.

Nkramofo gyina hɔ. Wɔn nyinaa yɛ mbenyimfo. Obinom butuw hɔ. Ebinom akata hɔn tsir do, ebi nso nkata wɔn tsir do. Obi mu nso ama hɔn nsa do wɔ sor. Obi mu nso kita wɔn nsam.

Keteke wɔ hɔ, nnipa nam hɔ, nnipa no kita baage, nnipa no renantew, nnipa no bi gyina hɔ, nnipa no bi bobɔ baage wɔ wɔn akyiri, nnipa ne bi hyɛ ataade fufuo, obi nso hyɛ ataade memin.

Nyimpa nnan wɔ fie hɔ. Kor tsena hɔ. Ebien gyina hɔ, na kor kita besia ne nsamu. Mbenyinfo yɛ ebien. Buronyin wɔ mu, abofraba kor na besia kor.

Mboframba esia robɔ bɔɔl, wɔrobɔ bɔɔl wɔ nsu mu, nkube sisi hɔ, efuw so wɔ hɔ. mboframba no hɔn nan da famu, mboframba no kor nnhyɛ atar, mboframba no beberee no ara hyɛ atar.

Nnɛte wɔ fam hɔ, mmɔframma wɔ hɔ. Abɔfraba kor kita mpanimfoɔ abien hɔn nsam. Fam hɔ ayɛ nnɛte pɔtɔɔ, na bucket kɛse a wɔdze saw nsuw nso si hɔ. Mmɔframma no bi hɔn nan da fam, mmɔframma no bi nso hyɛ mpaboa.

Mbenyimfo esɔn bi wɔ beae hɔ. Fam hɔ yɛ nnɛte, anhwea gu hɔ. Kyɛw so mbenyimfo no bi. Cement gu hɔ, fam hɔ ayɛ fi.

Afuw wɔ hɔ, nnɛte wɔ hɔ, nsu wɔ hɔ. Ndadze gugu fam hɔ. Hɛn bebree nam hɛn kwan no mu. Hɛn kor nso si nnɛtebea hɔ.

Nyimpa a wɔsoea kyɛw nam hɔ. Nyimpa no nyina hyɛ atar. Hɔn nyinaa hyɛ atar sor na ase. Adze fonfam hɔn ano. Kor rehwɛ n'ekyir. Kyɛw no bi yɛ kɔkɔɔ, ɛkyɛ no bi yɛ fufuw. Dua wɔ hɔ. Kandzeadua si hɔ.

Nyimpa enum gyina hɔ. Nyimpa ebien ekyea hɔn nsam. Akoffo Adddo ka ho bi. ℇkor kita kyim. Hɔn nyinaa wɔhyɛ ataar tuntum. Egua si hɔ, na tam nso sɛn tokua n’ano. Fam hɔ nso yɛ fɛw.

Nyimpa bebree gyina hɔ. Mbenyimfo wom, mbesiafo wom. Sogyani bi gyina hɔ. Adze kata nyimpa no hɔn ano. Besia bi gyina anim hɔ a ɔkita ayarefo hɔn dua. Wiemhyɛn si hɔ.

Afuo wɔ hɔ nsuo da hɔ nipa bi nom gyina nsuo no mu ebi mu nso wɔ nsuo no ano nnboɔba nso wɔ hɔ wɔn a ɔwɔ nsuo no ano nyinaa hyɛ ntaada ebi nom hyɛ mpaboa ebi nso nan da fom.

Nyimpa ebiasa wɔ dan mu, pon wɔ hɔ, nyimpa ebiasa nyina kitsa krataa, obiara n’enyi tsim krataa no do. Pon no do yɛ fufuw. Pon no yɛ tsentsen.

Abrofo nbenyinifo na mbesiafo wɔ bea hɔ, wɔn nyinaa ɔgyina gyina hɔ, wɔn nyinaa hyɛ ataade tuntum. Obi mo kuta ade wɔn nsam, mmesiafo wɔm, nbenyinifo wɔm.

Nyimpa beberee wɔ hɔ, famu hɔ yɛ dɛtse, mbɔdɔm nkakramba gu adze mu, nyimpa a wɔwɔ hɔ nyina hyɛ atar. Nyimpa no beberee hyɛ kyɛw, baage si famu, pon wɔ hɔ.

Adɛtefo bebree wɔ asopiti hɔ. Na wogyina obi ɔyar ne nkyɛn. Nea ɔyar no da mpa mu. Adatefo nyinaa hyɛ ade wɔ wɔn ano. Na ɔkata wɔn hwen nso.

Nnyimpa abien wɔɔ dan no mu. Wɔn nyinaa yɛ mbenyimfo. Wɔn nyinaa wɔgyina hɔ. Kor pepa fam. Na kor nso repepa adze do. Adze hyɛ kor ne nsa. Kor ne nsa adze nhyɛ ho.

Gyata da hɔ, hɛn si hɔ, nyimpa wɔ hɛn no mu, na nyimpa kor tsena hɛn n’enyim. Efuw wɔ hɔ, ndɛtse wɔ fam hɔ, na efuw no yɛ beberee. Gyata no rohwɛ n’enyim na no dua da n’ase.

Sɛsɛgua wɔ hɔ. Nyimpa beberee nso wɔ hɔ. Besia bi a ɔhyɛ atar kita etuw. Benyin bi kita kyim. Nyimpa wɔwɔ hɔ no bi tsenatsena fam. Ndzɛmba sisi hɔn enyim. Efuw wɔ hɔ. Adan wɔ hɔ.

Papa bi a ɔhyɛ atar fufuo rehwɛ nkurɔfoɔ bi a wɔhyɛ amena mu, na fam hɔ yɛ nnɔte pɔɔtɔɔ. Ebinom kuta adze wɔ hɔn nsam. Ebinom abɔ hɔn mu adze. Ebinom nso gyina hɔ. Ebinom nso wɔremiamia adze wɔ hɔ, na nnɔte no nnyɛ koraa.

Mboa ebien wɔ hɔ. Kor gyina hɔ, kor da hɔ. Hɛn bi nso si hɔ. Nyimpa wɔ hɛn no mu. Nyimpa bebree tsena hɛn n'ekyir, na nyimpa ebiem tsena n'enyim, na wɔrehwɛ mboa no a wogyina hɔn no.

Nnipa bebree naa wɔ ɔfise hɔ benyini koro na besia koro gyina hɔ. Besia koro no rekasa kyerɛ nbenyinifo ɛna mbesiafo no. Wɔn a ɔtena hɔ nyinaa ɔhwɛ besia no ɔkasa no anim. Wɔn a ɔwɔ hɔ nyinaa hyɛ ataade, ngua bebree sisi hɔ a obia ntena do, kanea ɛwɔ dan no mu.

Hɛn si hɔ. Hɛn no yɛ kɔkɔɔ. Nyimpa babree nam hɛn kwan no mu. Nwiren wɔ hɔ. Besia bi gyina nhwire no enyim. Besia no a ɔgyina nhwiren no anim no hyɛ kyɛw.

Nnipa bebree wɔ bea hɔ, ɔnam kaa kwan mu. Hyɛn wɔ hɔ, nnipa abaasa anaa nnan bi te pɔnkɔ do ɛbi mo nso ɔrenantew. Nnipa ɔte pɔnkɔ do no hyɛ batakari.

Ban ho yɛ fufuo, nnipa ɛnum tena hɔ. Mbesiafo anan benyini koro. Wɔn nyinaa ɔresrew. Besia koro ti si fɔm, besia koro kita fɔn na maeke si wɔn anim. Ade fofuo bi nso wɔ wɔn anim wɔ ɛpono no do.

Gya wɔ fam hɔ. Wusie nam sor. Nyimpa no bebree wɔroguan. Nyimpa no bi nso gyina hɔ. Kaar kwan wɔ hɔ. Fam hɔ ayɛ fi. Efuw wɔ hɔ. Ebinom hyɛ ntar, na ebinom nso, adze bɔ hɔn tsir. Obi so adze wɔ ne kɔn ho.

Mframagya adze sisi nkorɔfo bi enim. Norɔfo no dɔɔso. Kyim si binom hɔn do. Binom nso kita kyim. Adze hyɛ bino hɔn ano. Famu hɔ y y yɛ nwura.

Mmesiafo enum gyina hɔ. Wɔn nyinaa yɛ mpanyinfo. Adan ɛwɔ hɔ. Besia kor hyɛ ɛkyɛw kɔkɔɔ. Mmesia fo no bi wɔreserew. Mmesiafo no bi nso wɔn ano mbue wɔ abere a wɔreserew no.